Alaafee tuma duu yili niriba nyɛla ban do goriti zuɣu yino nyɛla ŋun ye liiga din nyɛ zaɣa piɛlli la ka yiɣisi ʒiya kuriwaɣinli nyɛla bini zaŋ kogaɣa yili yili sheli n kpahiri so niriba nyɛla bini yiɣisi zanzaya ka a lihi ninvuɣu sheba nyɛla ban ʒinʒia ka sheba nyɛ ban kuriya.

Piibu piibu niriba nyɛla bin ye liiga din nyɛ zaɣa piɛla toondan maa nyɛla bini zaŋ so niŋ anfooni pa bɛ liiga zuɣu bɛ nyɛla bini gbibi tuuta nima maa bɛ nuuni bɛ nyɛla bini zaŋ sheŋɔ niŋ filaaki nima sheba nyɛla bin gbibi kika piprisi bɛ nuhini ka sheba nyɛ ban piprili sheba nyɛla bin wuɣi bɛ nuhiri zuɣusaa.

Fukumsi buɣubahi ni soojinim nyela ban be palli zuɣu a yi lihi bɛ zaŋla kuriti n gaadi palli maa zuɣu niribi nyela ban ʒe tihi gbuna ni ka ye liiga din nye zaɣpiɛlli la a lihi bilibord kuriti nyela din sa ni maa ni ka tii nye din be tooni ha n zaya na.

Naawuni jambu shee kaaba nyɛla din bɛ di maa ni niriba nyɛla bin yɛ sitira din nyɛ zaɣa piɛla bi zaŋ mi so bi shahi ni ka zaŋ n pɔbi bi nyɔri ni so nyɛla ŋun zaŋ ambirela n to n pili o zuɣu ka niriba nyɛ bin ka kalinli n bɛ di ni ayi lihi di zuɣusaa jiŋli nyɛla din tam di zuɣusaa maa ka laati pooli nim nyɛ din bɛ zuɣusaa.

Kɔhimma ni damma shɛɛ paɣa nyɛla ŋun zaŋ kpaŋa n yɛrigi ka vaa nɛma pa niriba ayi nyɛla bini zɛ nɛma maa gbuni ayi lihi paɣa maa nyɛla ŋuni Kpabi bia o yɛanga zuɣu ka tɛɛbuli nyɛ din zaya ka kpama nyɛ dini tamtam di zuɣu ka bi zaŋ bini mpa ka zaŋ yaayɛri mpa pa di zuɣu.

Kom toobu shee bidibsi nyɛla ban zaŋ bokatinima n-sirigina n-ti toori kom bɛ nyɛla bɛ ni be kom maa ni ka yino nyɛ ŋun wuɣi o zuɣu kom maa ni ka la o pilila zupiligu din nyɛ zaɣb́uluu yino nyɛla ŋun ye pulova din nyɛ zaɣb́uluu la ka bɛ nyaanga voli nyɛla din be di ni

Salima doobu shee bi nyɛla bin nyɛ bi niraba ata n ʒɛya bi nyɛla ban gbubi pai din bɛ bi nuuni ka shɛli bɛ bi nuu tiŋli ka bi gbuba bi nyaangi na tihi nyɛla din saya koukpali tihi biɛni kodu tihi biɛni ka mori nyɛ din sansa nimaani

Namda din ka kanli nyɛla din bɛ binni n ʒɛya namda nyɛla bi ni zaŋ yɛri n wuɣu shɛŋa ka di bɛnbɛ dinni a yi lihi di luɣuli zuɣu nabkiin nim nyɛla din paaki ʒɛya ka anbirɛla nyɛ din to n bɛ di luɣuli ni na

Kom toobu shɛɛ niriba ngɛla ban gbibi gaɣa ni be ti tooi kom shɛb nyɛ la ban gbibi gaɣli din nyɛ zaɣ pɛlli ka shɛb nyɛ ban gbib zaɣ sabila silmin doo nyɛla ŋun kurim pompi ŋɔ gbini n toori kom ayi lihi tihi nyɛla din sa ngili luɣli kam ka loori za nimaa ni

Paɣaba nyɛla bin ʒi taha yino nyɛla ŋun so chinchin din nyɛ zaɣ ʒiɛ ka zaɣ dozim gabi dinni o nyɛla ŋun gbubi gaɣali din nyɛ zaɣ dozim o nuuni ka a yi lihi o nyaangi na so nyɛla ŋun gba ʒi tahali ka bob bobgi din nyɛ zaɣ ʒiɛ n yɛ liiga din nyɛ zaɣ giriin ka so chinchini ka giriin gabi dinni

Paɣa nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu o nyɛla ŋun yɛ chinchin liiga o tooni na teebuli din nyɛ zaɣ bilifi la ʒɛmi ka parantɛ tam di zuɣu ka suu nyɛ din paya o gbubi chɛrigi o nuuni ka zaŋli pala gbambili piɛlli zuɣi kuripooti nyɛla din ʒɛ o naba ŋo shee ka sala bɛ dinni ka duɣu din nyɛ zaɣ piɛlli tam di zuɣu a yi lihi teebuli maa loŋni kuriga nyɛla din ʒɛya la kpam bɛ gaɣa bili ni ʒɛya

Niriba nyɛla ban ka kalilli bɛ nyɛla ban gbibi paati maa binyɛra bɛ nyɛla bin zaŋ bɛ tuuta nima maa n niŋ bobsi bobi gomnanti nyɛla ŋun be Loori din nyɛ zaɣa sabinli ni o nyɛla ŋun ye sitirili din nyɛ zaɣa piɛlli la ka wuɣi o nuhi anu ŋɔ zuɣusaa o nyɛla ŋun pili paati maa zipiligu din nyɛ zaɣa ʒee.

Zuɣu chɛribi duu doo nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka so ʒɛ o zuɣusaa ŋun ʒɛ zuɣusaa maa gala woochi o nuuni ka yɛ liiga piɛlli o gbubi zuɣu chɛrigu mashin ka di biɛla o zuɣu ni o nyɛla ŋun pili woliɣi zaɣ bili o zuɣu ŋo ni ka a lihi bi zuɣusaa Anfooni nyɛla din yili bi zuɣusaa ka paati tuuta gba biɛni

Bohambu shee paɣasara ban nyɛ kalinli bibanahi nyɛla ban ʒɛya ka gbubi kundi nima bi nuhuni bi nyɛla bin piri namda sabila bi nyɛla bin pam bi zuɣuri ka yino maa nyɛ ŋun lo o zuɣu maa n zali zuɣusaa yino nyɛla ŋun la n tabi dikpuni maa n ʒɛya

Anashaara laati nim nyɛla din bɛ zuɣusaa ka woodurop zaɣ piɛlli la ʒɛ dinni diɣi din nyɛ zaɣ piɛlli la nyɛla din biɛni ka Anashaara kafuni la nyɛ din yiliya woodurop nim din nyɛ zaɣ bihi ka nyɛ zaɣ piɛla la nyɛla din tabi dikpuna ka a yuli a nudirigu polo diɣi nyɛla din tabiya

Jintoriba duu anashaara kuɣusi nyɛla di yerigi luɣuli kam ni teebuya nimaani gbampiɛla nyɛla ban ʒi teebuya zuɣu din nyɛ zaɣa sabila ka kuɣusi lee nyɛ zaɣa piɛla la nimaani paɣa nyɛla ŋun za zuɣusaa ka bɛ kpe taabo boɣasi ka o kpe m be dinni.

Gbampiɛla nyɛla ban ka kalinli n-za yili din nyɛ yili piɛlli la tooni bɛ pilila zipila ka shɛba nyɛ ba ye sitira din nyɛ zaɣ'piɛla la shɛba nyɛla ban dabiya ka la ka shɛba nyɛ ban gbubi taba ka lanla foto maa puuni.